hayssi ha7i wode pooqe keeththa gidishin ha pooqe keeththaykka be kessaso maarara giigidi be qalamera gorpettidi xeellanawu keehippe lo7izayssakko

Hayssan zo'o qorqoron kamettida katama keeththaynne pooqe keeththay beettees ha zo7o keeththan woykko zo7o qorqoron kamettida keeththa matanka cilila mithati beettosona

hayssan keehippe cora asati dumma dumma medho may'ao'aa maydi eqqidoosona ha dumma dumma may'aoykka beebees kumetha may'ao mayda

hayssan dumma dumma asay gede bishe beettees he asazappe guye baggarakka issi kaamey beettawus ha kaamezappe ha baggara galal7o miishan qachettidanne miishay beettizayssa gidishin sintha baggan keehippe daro asay dunka naada gizayssa gars gelishe dees

hayssan dumma dumma asati issife shiiqidi dizayssa gidikkokka issi addey donguza qixidi gammo ite may dizayssi betes

Hayssan issi endiha sollo woykko buddenna geetettiza katha saanin aaththa oykkada issi saaneppe qasse woxeza solloza bolla gujjashe beettawus.

issi naay gaammo woga mayo'a maydi woykko dunguza giza may' maydi denba bessan eqqides henazappe guye baggara cililo mithatinne gita lo7iza keeththati beettettes

Hayssi gaammo gadho geetettidi erettes. Ha gaammo gadhoykka arba mincce kataman beettizayssa gidishin ha keethay arbamincce kawo keetha woykko gaammo gadho geetettidi erettees.

hayssa bolla ortodokse ammano asati woykko ortodokse haymanote asati be haymanote woga may7oa maydi licora eqqidi dizayssi beettees

Hayiss tamaridda assayi woyikko kawo ossanicha assayi dullata shiqidi utidayissi bettesi. Ha shiqida assayi issoyi issara qofa lammetidi kawo osso othiza osso sureni othidi wurissana mela maddesi.

Hayssi keehipe ta marida asatinne eratethay darida asati duulata uttidi issi miisha bolla qofa laamettiza keeththakko ha keeththan uttida asata giddofe issi gammo dunguza qoofe beho7en woththida addey maygirapoone woykko dinxe woykko qaala keehipe dhoqu issidi kessiza miisha be duunan woththidi haasayishe dizays beettes.

Praysi duulata shiiqo keeththan uttidi issi addey qofa immishe dizayssibetees ha addezikka be ayfen manaxire woththidi katetha may'o maydappe guyen gaaththara booththa shurabe maydi dinxe kessiza miisha be duuna bolla woththidi haasayishe dizaysbee.

Hayssi ta maarida asay woykko kawo oothanchay woykko erancha geetettizayssi duulata shiiqidi dere dichassinne dumma dumma limate oothotas qofa immishe dizayssi beettes haasayka issi ssaara qofa laamettidi dere dichatetha bolla ooththo ooththanas shiiqidayssakko

hayssi dumma dumma asay dumma dumma woga may7uwa may7di issife shiiqidi duulata keeththan uttidays betees ha duulata keeththan uttida asay ka gammo woga may7o woykko gammo dinguza getettizayssa maydaynne dumma dumma mayday maydays uttidays beettees

Hayssan pentiza haaththey biittafe pultidi issi bootan eelidi disayssi beettees ha haaththeykka xabala geetettidi erettes

Hayssan gammo dunguza mayda keehippe daro gidida asati beettosona ha asatikka be kushen maata oykkidi issisas immishe bettettes

Hayssan heedzdzo asati beettetes ha heedzdzo asatappe nam7u asati laxana may7di yanxila oykkidayta gidishin issinaya laxana kamayarko yanxilaykka izis baawaasee.

tayssan essi gukkiza miishay haaththa gidikkoninne hara miisha gidizayssi elidi beettosona ha miishaykka santhenate woykko cililo miisha malees

Hayssan dumma dumma asati issi medho mayoa maydi bee hu'ethike bolla karetha miisha qachidi uttidi beetosona haytikka booththa afila maydi doosona.

hayssan nam7u tophiya asati be duuna bolla moydhoza daakkidi moydha bolla kon7a ciiridi woththidaytinne haytha daakkidi haytheza bolla kon7a ciiridi gelthida nam7u asati beettetes

Haysi gamo duguza misilera diza wogoloza bolla asi utidi abaza bollara pinishe dizayas betes asazika dumma dumma mayo mayidesa gidishn avan dumma dumma medheta haroti dizaysa xelishe aba bollara hen pinishe dizays betes

Hayss gamo dungiza dadiza utida adey bettes ha adeyikka utid gammo dunguza dadiza ade gidishshin gammo dunguzay xilatappenne dumma dumma eqatappe dadetizayssakko ha dadiza mishayikka harppa getetid ererizayssa gidishin dathanchchazikka dorze getetidi eretes

Haythi nam7u asathi be dere wogaa mayuwa mayidi be dere wogan phootho denddishe dizayssi beeththees; ha asathi phootho denddizayssa gidikkoka esththi diza sohoy soo woykko keeththa giddon dizayssa gidishin keeththa bollaka dumma dumma dere wogaa qonccissida miishshathi xaafeththi dizayssi beeththees.

Haysi wora medosati issi qommo gididayti issippe shiqidi uttidaysa gidishin ha uttida besayka bazo getetidi eretetes Ha wora medosata sunthayka gelesho getetidi eretidsysa gidishin afozappe garsara sharay oykidi yizaysi betes

Hayssi dumma dumma soome doosati guben maatami shetizayssibetes gubeykka kawo gube geetettidi eretizayssa gidishin ooona gida asamey gubeza kezidi maatamidi kallidi soo simmana dandayees ha soome doosatikka soo asa go7iza medoossata geetettidi eretetes.

Hayssi asati issi medho may7o maydi issife shiiqidi eqqidayta gidishin issi indiya bakakka be hashe bolla wothada asata giddora hamutashi dezayssi beettes.

hayssan nam7u addeti karetha kometha may7oa may7di beettosona ha addetappeka guye baggan tophiya bandiray dizayssa gidishin ha addeykka zo7o miishay qacshettidayssa birshishe beettosona

hayssan issi bootha woykko arissa adde be ayfiyan manaxire wothidi bootha kopiyiya be hu7en wothidi bootha mayuwa mayidinne be kuushen dimxe woykko kooshencha keehippe sissiza miishsha oykkidi haaa7ishe de7es.

Hayssa bolla issi macasiya be sinthan komputerenne tukke ayfe sinera wothada be kushan silke oykkada zo'o mayo'a maydara silke banke woykko mobaale banke geetettizayssa asay waani go7ettanakkonne tamarsashe dawus.

hayssa bolla keehippe daro asati issi medho mayo maydikka be kushezan tophiya bayndira dhoqu histi oykkidi ogezara ha yishe deettes

hayssan keepe cora asay oge zara ha yiishe dees ha asappe pudde baggara bootha qalamenti ettida birday dizayssa gidikkokka duge baggara keehippe cililo bessay dees

Hayssi dumma dumma asay oga kumidi bewoga may'o maydi bekushen dumma dumma tophiya bayndira oykkidi yizayssi beettes haasayka issi qommo qofara kezidayssi issi qommo qofa haasayishe ogara yizayssi beettees.

hayssan issi biiro giddon heedzdz asati uttidayssi beettees heedzdzatappe giddon dizaara macasiyo gidashe be huphe bolla zo'o sharben goozada dawus

eHssan maabrate shubo woykko koronte shuboza koronte mitha bolla qachishe diza issi addey beettees ha addezikka be ootho may7owa maydi mitha bolla eqqedi dizay beettees

hayssan maaburate woykko koronte ooththo ooththiza addey be ooththo may7o7a maydi eqqidaysibettees haddezappe guye baggarakka koronte pooletinne koronte shopoti beettosona

hayssan keehippe daro gidida attuma asati be kusha idimmidi eqqedi dizayssi beettes ha asatappeka issoy issoy be ayfen manaxire woththidi doosona

hayssan issi addey koronte shoboynne koronte gaaney dizabootan eqqidi dizayssi beettes ha koronte shuboy korontey issi bessafe hara bessa laalettidi asassinne heerasi poo7o immana malas maaddes

ayssi maaburaate eranchati maaburaate mitha bolla kezidi maaburaate gaaneza qachishe dizayssi beettes ha maaburate gaanezikka maaburaate haylle woykko maaburaate wolqa shiishi oykkizayssa gidishin shubura maaburaate wolqafe maaburaate deres gasoy dandayettes

Hayssi asay shiiqidi maaburate qachanassi maaburaate laalliza shubu woykko gashara shuboza shammishe dizaysi beettees. Ha shubozan qachettidi maaburaatey asa soo gelidi asa keeththassinne hugezass poo'o immana malaskko.

hayssan issi medho may7o mayda asay keehippe lo7iza oyda bolla uttidi azshizayssinne xeellizayssi beettes ha asata mayoyka karetha may7okko

hayssan issi addey karetha mayoa maydi gaaththara buuththa mayuwakka may7dayssi be ayfan manaxire woththidi uttidesse izaappeka ushicha baggara tophiya bandiray beettes

hayssan issi keeththaynne ekeeththafe guye baggara dhoqo gida pooqe keeththayka beettizayssa gidishin ha issi keeththay gonnen woykko zuurezani keehippe daro asay eqqidi dizayssi beettes

Hayssan issi keeththa giddon asati shiiqidi dumma dumma kathatinne dumma dumma ushshati xarapheza bolla kumin mishe dizayssi beettes ha kathazikka asho geetettidi erettees.

hayssi issi addey suuqen woykko dumma dumma miishata bayzo kifilin uttidayssa gidishin ha addezappe guye baggara dumma dumma miishati asay koydi shammana malas be qommon qommon lilicettidi uttidayssi beettizayssokko gidikko addafe sinthe baggan galal ooyo nam7u yarkanera eqay kumidi dizays bee

hayssi awaashe banke giza malatay beettees awaashe banke guussaykka awaashe geetettiza banke keeththan asay be bira woththidi suureda ekkidinne woththidi go7ettana maaddiza bootakko

Hayssan lanqettiza bessan mitha woykko woran tama oythin tamay cuyishe dizayssi beetees ha lanqe bessanka awa xalqey xalqishe dizayssikka beetees.

hayssan tamay issi miisha oykkidayssa asati tama toysishenne pudde duge aalidi woxxishe beetetes issi addezi koppiya be hu'en wothidi ha sinthe aalidi woxxishe de'es

hayssan dumma dumma medho mayo mayda asati issi keeththa giddon cugan cugan uttidi quma mishe dizayssi beettees. ha asatappeka daro asati zo'o maya maydi beettettes.

Hayssi dumma dumma oothora diza asati issippe shiiqi eqqi zorettizay beetees, guyera eqqi beyiza asati zo7o shuraabe mayid karetha bolaale gixxidayssa gidishin sinthera eqqidayti bootha shuraabe mayidi dumma dumma bolaale gixxidaysi beettees.

hayssi dumma dumma ooththora diza asati shiiqidi eqqidays beettes ha ooththo asatikka kawo ooththo asata geetettidi erettizayssa gidishin guyera eqqida asati karetha bolla legixidi zo7o koote woykko zo7o shurabe maydayssa gidishin sinthera eqqidayti booththa shurabe maydi dumma dumma bollale gixidaytakko

Hayssan keehippe lo'iza kawo keeththay issi demban keexettidi dizayssibettes ha kawo keeththa karenka nam'o dumma dumma medho kaameti eqqidoosona.

Hayssan kehipe lo'iza pooqe keeththay mastotera keexettidayssi betees ha keeththaykka booththa qalamen gorpetides.

Hayssan issi katama giddon keehippe denbanne lo7o gedida aspalte ogey dees ha aspalte ogezanka dumma dumma kaametinne asati podiduge hamutishe beettosona.

hayssan keehipe celilonne denba gidida bessan zo'o qorqorora kamettida booththa qalamey girgida bolla ti'etida keeththay licora dizayssi betees

Hayssa bolla garse baggara keexettidi wuridayssinne bolla baggara buro keexetethan diza issi wolqama pooqe keeththay beettees.

hayssan keehippe daro woykko cora gidida asati keeththa giddon uttidaynne eqqidayti bettettes he asatappe issi sinthera diza addey be sinthan komputere woththidi haasayishe dees

Hayssan keehippe lo7iza bessan issi addey salo medho koote may7di gaaththara zo7o shurabe may7idayssi be kushin kooshe dhoqu issiza miisha oykkidi haasayishe dees.

Hayssan keehippe lo'iza bootazani daro kaammeti licoraa uttidayssi beettees. Ha kaametappeka sintta baggara keehippe lo'iza keeththay dees.

hayssan katama giddon gita keeththay beettees ha gita keeththa giddonka maaburaatey woykko korontey eexxishe dees

Hayssi kawo keeththa woykko ha'i wode dinxxe geetettidi erertizayssa gidishin hayssasikka sunththay pooqe geetettidi erettes. Pooqeykka issay issa bolla keexettidayssa gidishe shuchchappe, biratappenne ashawappe keexettidi keexettida keeththa qommoko.

Haysi kawo ketha woyko hinxa getetidi eretese ha hinxaykka poqe mala othesetidaysa gidishin poqey issay issa bolla Kexetidi salo dicizaysakko

hayssi dumma dumma asay issife shiiqi eqqidi qofa laamettizayssi beettees ha asaykka kareth mayday booththu maydaynne zo7o maydayssa gidishin dumma dumma maatomatethay diza asaykka beettees maatomatetha guussay macanne attuma shaakkizayssakko

hayssi hinxa keeththe woykko pooqe keeththa giddora asati kezidi pu deyizayssi beettees asati kezidi pu de izayssa gi dishin issi addey sinthe kezidi goyra yiza asatas malatidi aykko bessizayssi beettees

hayssi dumma dumma miishati beettettes hamishatappeka guye baggara kawo hinxa woykko pooqey beettizayssa gidishin sinthe baggara keehippe lo7iza ciishshati beettetes ciishshatikka salo medho qalamey woykko salo medho dizayss eretes

Hayssan issi naya suutha imma shibe tawus ha suutha immiza nayakka bica woykko galal7o bolale gixada booththa shurabe maydarokko.

Daro asati issippe shiiqidi bee duuna bolla maske woykko cembile woththidaynne wothontay issippe shiiqidi xaraphpheza bolla dabbo woththidi daabboza bolla ubba asaykka be kushe wothidi eqqidays beettees

san dumma dumma kawo oothanchati issi biirozan shiiqi eqqidi dumma dumma issi karetha mayoa mayda addey haasayiza haasaya ubbaykka azhishenne esgishe doosona

Hayssan booththa may'o mayda nam'u asati woykko ha nam'u asatikka aakime geetettidi erattizayssa gidishin guhe baggara dumma dumma medho may'o mayda asatappe dunguza mayda addezikka haakime keeththe karde immishe beettes.

Hayssan keeyippe daro gidida attuma asati eqqidi beettosona ha attuma asatappeka guye baggara qorqoro keeththay beettizayssa gidishin giddon diza issi macasayanne attumati issi issa kushe oykettidi beettosona

hayssa bolla dumma dumma naagetetha ogeti bettettes ha naagetetha ogekka korona bayrese giza hargefe asay bena naagana malas bessiza miishata yootes he miishatappe leemisos kushe saammunara mecetetha asara sarotonta ago na hahotetha naagidi eqqana malas gizayssa asas yootishe dees

hayssan issi keeththa giddon booththa mayuwa mayda osuppun asati daabboza xarapheza bolla woththidi be kushakka daabban zaaridi haasayishe dizays beettees

Hayssa oge zara keehippe cora asati dumma dumma may7o7a maydi yizayta gidishin sinthera diza nam7u asatappe addezi gammo donguza maydi yishin indiya qamisa may7ada be kushezan malatashe dawus

hayssan issi abashaynne issi paaranja asi oydeza bolla uttidi betetes paaranjaykka be kushen pefisi geetettiza ushshaza oykkidi be sinthan silkenne sine xarapheza bolla wothidi dizayssa gidishin abashay miicishe dees

Hayssan ssindiya karetha oydeza bolla uttada be huphe bolla goosse qachidaara be maskeka be buuche bolla uttada xarapheza bolla dumma dumma waraqaatata shiishshada xaafashe beettawus.

Hayssan heedzdzu asati uttidi dizayssi beettees ha heedzdzu asatappeka hadirsa baggara dizaara macase gidishin ha macaseyra macasey matan diza addezara cililo may7on xaaxidi guuthanayta idimmidi beettetes.

Hayssa bolla taas beettizay aazi gizayssa gidikko keeththay beettees ha keeththaykka booththa qalameninne zo'o qalamen gorpettidayssa gidishin keeththa sinthan lo'iya ciishay beettees

Hassan booththa may7o mayda usuppun attuma asatikka licora eqqidi ha sinthe xeellidi dizayssi beettes ha asatappe nam7o asatikka be kushen potoo masatiza waraqata oykkida.

hayssa bolla ichachu asati deettes ha ichachu asatappeka issineya maca naya libbe woykko wozna masatiza may7omay7ada dizayssa gidishin heedzdzo asatikka guutha nayta idimmidi deettes issay sinthen gulbatidi kusha dhoqu histidi beettes

hayssi dumma dumma asay issefe zooron shiiqidi uttidayssinne googidi eqqidayssi beettes sinthera shiiqidi uttida asati asanaytas payatetha naagiza eranchata woykko aha kimeta geetettidi eretettes

hayssi ta maarida asay woykko timirten eratetha demmida asay sifi shiiqidi sibotan haasayishenne dumma dumma qofa laamettishe dizayssi beettees haasayikka dumma dumma may7o may7dayssa gidishin be dere woga may7o qoodhera qachidayssi beettees

hayssi asay hakime keeththan eqqidayssi beettees ha haakime keeththa sunthayka hospitaale geetettidi erettizayssa gidishin harganchay alga bolla ichid dishin hargancha beyana woykko oychana yida asay harganchazasi woyto immizays beettees

Hayssi dumma dumma woga mayo mayida asay issippe ogara shiiqidi hamottizays beettees .Ha asappe bagay gammo dunguza mayida issa gides shin issi issi asay bootha mayo mayidi ba zokkon shanxa ba'i ekkidi hamottiza beettees.

Hayssi asa naytas payatetha naagu eranchati woykko aakimi geetettizayti issife shiiqidi poto dendishenne dumma dumma meishata oykkidayssi bettes ha akimetikka bees bessiza may7o woykko akimeta may7on may7di be hu7en hakime qoofo woththidappe guyen be qoodhera asanaz wozna shochey siyiza meisha woththidi munetikka eqqidayssinne uttidays beettes.

hayssan dumma dumma asati heni xanxa hani xanxa googeti eqqidi dumma dumma bessa xeelishe dumma dumma misha qoppishe dizayssi beettes

Hayssan keehippe daro gidida asati gammo dungozaara diza mayuwa be qoodhan halidi be kusha edimmidi azhishe deettes.

Hayssan daro asati oge ooththishe dizayssi beettees ha asati ooththiza ogekka shuchcha lico gidishin shuchcha licoy kobilistoone geetettidi xeeygettees

Hayssan beettizay kawo keeththa woykko pooqe ha pooqeykka oyddu derejan keexettidi dizayssaidishin ha pooqe gelesoyka keehippe lo'izayssakko.

Hayssan dumma dumma asati asay gadiza keelishenne erkene ooththidayssa googi eqqidi xeellishe beetetes.

Hayssan ganna baggara keeththa girgida xade baggara dirisa giddora oge gidida bessan nam'u asati gedenne ha hamutishe beettosona

hayssan daro asati issife shiiqidi be booththa afila be hashen maydi cilila maata kushen oykkidi eqqidayssi beettes

hayssan dumma dumma asati dumma dumma mayuwa maydi ogaara yishe dizayssi betees ha asata giddofe darotikka manaxire gizayssa be ayfen wothidoosona

Hayssan issi addezi lo7iyoo maya maydi be sinthan dinxe woykko kooshe dhoqu histidi aaththiza miisha essidi ha hasayishe deesse ha addezikka qoofe wotherenna.

Hayssan keahippe cora gedida dumma dumma asati issi keeththa matan eqqidi dizayssi beettees ha asatappeka giddon diza issi addes gammo dunguza qoofe behu7en wothidi gammo dunguza pooxaka ha heza bolla woththidi dizayssi qoncidi beettes.

Hayssi beettizayssi dumma dumma gidida keehippe daro ha7i wode keeththay beettees ha ha7i wode keeththaykka pooqe geetettidi erettees.

hayssa bolla taasibettizay dumma dumma asatinne aakimeti dizayssibeettes ha7izeti diza bootaykka aakimeso gidishin issi addezassi kusha bolla qachidi xeellishe beettettes

Hayssan keehippe daro asati issi qommo may7o7a bollara may7idi be ootho ooththiza miisha kushan dhoqu isti oykkidi eqqidi xeellizayssi beettees.

Ha issi asay, issippe ishakkidi, Gaamo woga mayo woyko dunguza gidda issara walakettida mayo mayiddi ekkidi, haasayishe dizza izzi beettes. Issi addezikka ba kusha piddi ottidi asazasikka yohoza haasayishe woyko aatishe dees.

Hayssi mayo bayziza keeththay beetees; ha mayo bayziza keeththa karenkka dumma dumma mayoti woykko shurabeti kaqetidi dizayssa gidikokka he shurabeza garssan woym keeththa karezan issi motorey eqqidayssika beetees.

Hayssi kawo ooththo keeththa woykko kawo hinxa geetettidi eretizayssa gidishin giddora aspalte ogey pudenne duge gede bidays bettees ha hinxayka zo'o qorqoron kamettidayssa gidishin ubba miishaykka keehippe qoncenne lo'o gididi bettizayssakko..

Hayssi misiley maca naytas woykko indetas hu'e ithike giigissiza bessa qoncisiza misilekko ha misila bolla oothettida woykko dadettida hu'e ithike beyidi asay ta hu'ey hayssatho dadeto giidi dooridi dadisanaw dandayes goossokko.

Hayssi dumma dumma asay dumma dumma qommo may7o maydi asefe shiiqidi uttidayssi beettees ha mayo qommaykka hani baggada diza nam7ati gammo dunguza maydayssa gidishin henradizay dumma dumma qommo may7o maydayssi beettees.

hayssan guye baggara tophiya bandiray beettizayssa gidishinkka issi asa kushey waraqataza bolla karetha penen xaafishe dizayssi beettees

Hyssan kawo oothanchati be ooththo maywa may'di ogara ha hamettishe doosona ha asatikka poolise geetettidi eretettes.

Hayssan gammo zoone quca wurada pirde keeththa giza xuufeza garsan kehipe daro asati shiiqidi eqqidi dizayssi beettees

hayssan keehippe lo7iza keeththay guye baggara beettizayssa gidishin keeththa bolla diza xuufey gammo zoonen quca woradan diza pirde keeththa gees keeththafe sinthe bagganka keehippe lo7iza ciishati doosona

Hayssa bolla oyddu asati gadeza giddon eqqidi dizayssi beettees ha oyddu asatappe heedzatikka issi miisha oykkidi beettizayssa gidishin guye baggara diza issi maccasiya dinxxe woykko kooshe haaahon sissiya miisha be duunaso shiishada haasa7ashe beettaws.

hayssan nam7u asati issi lo7iza keeththe giddon uttidi dizayssa gidishin ha nam7u asatikka be sinthan diza xarapheza bolla shantara pompa kumida haaththeranne komputere issay wothidi komputerappe beishe dees

Hayiss issi adeyi bironni woyikko oththo keththanni uttidi komippitere nibbabe nabbabizayi woyikko xaafizayiss betees.adezikka kareththa mayo bollara mayidayissa gidishin bee huphphenni kopiya woththidi xaafishshenne nababishshe dizayiss betees.

Hana issi indiya karetha sharibe mayada karetha gosse ba huphen qachadaro dinixe kesida misha izi dona soo hara assi efi oyikin hasayashe dizayisi betesi ha indiyaka mishetashe dizayisi betizako

Hayssan katama giddon beettiza aspalte ogezan dumma dumma kaameti gedenne ha bishe bettetes akaametappe sinthe baggarakka telebiziney qaaphettidays beettes.

hayssan keehippe daro gidida asati issimedho mayoa maydi santhe aynate woykko arongade medhoy diza kaameza bolla dumma dumma iita mishata caanishe doosona

Hayssan keehippe daro asay dumma dumma medho maywa may'di huga pittiza pitowa ekkidi ogeza pittidinne geeshishe beetosona.

Hayssan iita miisha woykko buurata caaniza santhe medhdho woykko cilila kaamey beettes he kama miihenka dumma dumma buurati dizayssa dishin buura giddonka daro asay beettees

Asyi gadezappe duma duma buraza pitishe dizaysi beses haysi kehippe daro gidida asay issippe bura piti shishidi buraza xugiza botta woyko bura ethiza nne mogiza betta petizaysi betes

hayssi buura pittiza asatinne buura issi bootappe hara bazzotida boota ba'issidi efiza asati be ooththa ooththishe dizayssi beettees ,buura caaniza woykko buura ba'iza kaameykka buura ba'idi bazzo efizayssi beettes

Hayssi ha'i wode oge woykko asppaltte ogen eqida nam'u dumma dumma qommo kameti betetes . Nam'u dumma dumma qommo kametikka oge geshatetha nagiza asati ogeza pitida wode buray piteti shiqidayssa ba'ifi issi botappe hara bota efanas madiza kametakko.

Haysi heera paayatetha woykko dere paayatetha naagiza asati oge pittidi ogen diza buuranne heeran diza buura woykko iita miisha iita miisha caaniza kaame bolla ba'issidi bazzo woykko iita miishay qolettiza boota efdi qolizays beettes

mayssi katama payatetha naagiza asay oge fittishinne ogen diza ratabuura caaniza makina bolla ba issishe dizayssi beettees ha fitettida ogeykka katama heeran woykko he oga heeran diza asas dumma dumma hargey dicconta malas maaddes

Hayssan asa kushey payda matawuqa oykkidi bessizayssa gidishin xuufeykka tophiya teele dirjitey payda matawuqa attamidi kessizayssakko gizay betees.

hayssan keehippe cora gidida asati gammo dunguza may7di behu7en koppiya woththidaytikka issi xaafettida miishay eqqidayssa nababishe doossona

hayssan keehippe booththa woykko aarisa asati karetha kometha may7wa maydi sinthera bizayssa gidishin guhe baggara dumma dumma medho may7o mayda asati ha yiishe deettes

hayssan keehippe daro gidida kawo ooththanchati issi bootan shiiqidi uttidayssa gidishin sinthe baggara diza asata sinthan booththa may7a may7da xarapheza bolla dumma dumma miishati dizayssi beettes

hayssa bolla issi macasiya be huphe dishkoza guyinne sinthe zaara yeddada dinxe woykko kooshe keehippe aasidi sisiza miisha be kushen oykkada haasa ashe dawos

hayssan keehippe daro gidida dumma dumma asati ogeza kumidi yizayssikka beettees ha asayka qoofe woththiday qoofe wothontay macaynne attuma gidizayssakko

hayssa bolla keehippe daro gidida asati issi keeththa giddon shiiqidi uttidayta gidishin bolla baggarakka gammo dunguzay shuboza bolla qaaphettidi dizays beettees ha asatas sinthe baggarakka dumma dumma pompatanne dumma dumma miishati xarapheza bolla dizayssikka beettees

hayssa bolla taasi beettizay keehippe daro gidida gaammo cimati be kushen maata oykkidi be bolla gaammo woga may7o7a may7di be hu7enka gaammo dunguza qoofa woththidayss beettees

Hatis eranchati woyko kawo osanchati ogara be mayo suuren karetha maya mayid kopiya wothidayinne kopiya wothona asayi ogara hamutishe yizaysi betes, issi kopiya wothida adeyika be biradhe dhoqu histida hasa'ishe dizaysi betes

Hayssi dumma dumma asay dumma dumma mayo7a maydi issippe shiiqi uttidinne haasayishi dizayssinne ayyishe dizayssi beettes. Asazappe sinthera diza heedzdzo asati nam7ati attuma gididi be ayfe mara txere woththidaynne gaammo woga may7oa mayday dizayssakko.

Hayssi asay kumeththara bedire woga mayowa maydi issippe kezidi eqqidayssi beettes. Ha asaykka kawo ooththancha asa woykko keehippe tamarida asa gidishin izeti mayda mayoykka gaammo dinguza geetettidi erettes.

Hayssi asay dumma dumma mayowa maydi be para bolla uttidi woykko para tugidi ufayettishe yizayssi beettes issi gammo dunguza qoopfe beo7en woththida aaway alanga be kushan oykkidi kusha dhoqu issidayssa gidishin izappe gannada diza addeykka koppiya woththida be kusha dhoqu isidi ufayettizayssi beettees.

Hansi nam'u asati nam’u bessara uttidi haasayizaynne issay azhizayssi beettees nam'u asatappe issay adde issiniya indoged gidizayssa gidishin indey sinthan ciishshay dizayssa gidikkokka indefe guye baggara tophiya bandiray dizayssi beettees.

hayssi katama oge giddora kaame bizayssinne asay biis bessiza bootan eqqidayssinne hamottizayssi beettees ha katama ogeykka aspalte geetettidi erettizayssa gidishin aspaltey ogey ele iitonta malanne kaameta bolla iita metoy gakkonta malas maaddes

Keehippe daro gidida asati heni baggara eqqidayta gidishin asatappe hani baggarakka dumma dumma utethas inje gidida oydetibeetoosona.

hayssa bollani heedzdzu asati eqqi didizayssibetees ha heedzdzu asatikka eqqida sohoy keeththa giddo gidishin ha asatappe nam7u asati karetha kumetha may7o a maydi deettes issoyka hara medho may7o maydes

hayssan dumma dumma asati xarapheza zuura googidi be oydeza bolla uttidi bettettes ha asati uttida keeththayka booththa qalamenti ettidayssa gidishin xaraphezappe giddo baggara cillo miishay diccishe dees

Hayssan issi lo'iza keeththe booththa qalamera gorpetizayssa giddon daro asati dendi eqqidi sinthe xeellishe beettettes ha asatikka attumanne macakko.

hayssan tumma dumma gaammo cimati gaammo woga maywa maydi irxa maata be kushen oykkidi ooratha asata woykko imathata mokkishe deettes ha imathatikka poolise dakko

hayssi keehippe daro gidida kawo ooththanchati duulata shiiqidi uttidayssi beettees ha duulata shiiqida kawo ooththanchatikka pooliseta geetettidi eretosona

Hayssa bollan keehippe daro kawo ooththanchati be mayowa woykko be ooththo mayo7a may7di xarapheza bolla poderaninne dugeran googidi uttidays beettees ha asati uttidi dizayssa gidikkokka asata qoofey xarapheza bolla dizayska beettees ha asatikka poolise geetettidi eretetes.

hayssan dumma dumma kawo ooththanchati shiiqidi sibsaba woykko duulata uttidayssi beettes ha sibsaba woykko duulata shiiqida kawo oothanchatikka poolise geetettidi eretosona

Hayssan issi medho kumetha mayo mayida kawo ooshanchati ba ayifan manaxira woththidaytikka issi bolla shiiqidi duulatishe deettes. Ha kawo oosanchatikka poolise geetettidi eretetes.

Hayssan dumma dumma asati issifi shiiqidi ogara hamuttizayssa gidishin sinthe baggara pooliseti be poolisetetha may'oa may'di hani baggara yiza asati immiza maata oykkishe beettettes.

Hayssa bolla heedzdzu asatinne issi makinay beettizayssa gidishin heedzatappe issay tiraapike polisekko ha tiraapike polisezikka be nam7u kushetan makina amppole oykkidi eqqides.

Hayissi issi dere bola danno oththoy oththetonta mala woykko ita oththoy othetonta mella teqqiza hayilletako haysika teqqiza wolqqatika polise geteidi eretishin issippe shiqqidi zorettishe dizaysi bettess.

Hayti dere sarotets nagiza kawo osanchati issipe shiqidi lichon eqidaysi betes ha lichon eqida kawo osanchatika issi botan etay medhetonta mala woy danoy medhetonta malasinne issi dere gidon sarotetay dana malas nagiza erancha woyko osanchatako.

Hays issi deres sarotetha nagiza osanchat woyko polise getetizayt issi bolla dulatid utidays betes,ha poliseta dulatayka dere sarotetha naganasinne dano othiza worddo asata qachanasinne qaxaya malas zoretizaysko.

hayssi dumma dumma kawo ooththanchatinne dumma dummati shiiqidi duulata uttidi hasayizayssi beettes ha duulata uttida ooththanchata giddofe sinthe baggara poolise woykko dano oohtho teqqiza asati beettizayssa gidishin giddoninne guye baggara dumma dumma asati bettettes

Hayssan issi addey bollara karetha mayuwa mayidi gaaththara bootha laylokka maydi be qoodhen karabate qachidays be ayfen manaxxire wothidi co77u giidi xeellishe de7ees.

Hayssan heedzdzu asati uttidi dizayssi beettees ha heedzdzu asata sinthanka xarapheynne waraqatay beettizayssa gidishin ha heedzdzu asatappe issay be kushen dinxe woykko kooshe dhoqu isti haasayiza miisha oykkidi haasayishe beettees.

hayssan keehippe cora gidida asay duulata uttidi dizay siy beettees ha duulata uttida asatikka issoy issoy be kushen waraqatanne peene oykkidi haasayiza miisha xaafishe beettosona

hayssan keehippe daro gidida asay e dumma dumma may7oa maydi issife shiiqidi eqqida hayqqida asatikka be kushen giste oykkidaynne giste malatara diza poto oykkidi eqqidoosona

hayssan dumma dumma asati addetinne indeti licora oydeza bolla uttidayssa gidishin ha asatikka dumma dumma medho may7o maydi deettes

hayssan keehippe daro gidida asati issife shiiqidi eqqidi deettes ha asatappeka guye baggara issi kaamey beettes

hayssan ayfaayfe kaththa giddon heedzdzu addeti eqqidi deettes ha ayfaayfe kathayka banga geetettidi erettizayssa gidishin asati qasseka bangaza giddon eqqidi xeellishe deettes

Hayssa bolla taasi bettizay nam'u asati siinththe baggara uttidi haasa'ishshe dizayssa gidishin guye baggara hara daro asatikka bettettes ha siinththe baggara diza asatikka tophohiya kawo abi aymede gizayssinne issi macasiya deettes

Hayssan daro asay issi bolla shiiqi eqqedikka be sinthezani diza xarapheza bolla dumma dumma miishata shiishi woththidi eqqidayssi beettes.

Hayssan taas beettizay daro asati licora licora gannara xadera uttidi be giddon poompara haaththe woththidi pude duge xeellishe uttidoosona

Hayssan booththa mayo mayida addezi goshsha gadeza giddon gulbatidi issi tozan golbatidi mitha puute tokkishe beettees.

Haysi nam'u indeti woy nam'u kawo oosancha indeti kawo keethan issippe shiiqi uttidi zoretizaysinne deere limates woyko deere dichatethas diza oge koyizaysi beetes.

Haysi oydu asati eqidi bizaysi betes ha oydu asatape nam'ati dere c'ima getetidi getetizaysa gidishin nam'atika amano awata woyko eranchata getetidi eretetes.

Hayssi lo7o eranchati woykko haasa erancha asay ogezara ha hamuti shi izays beettees asazappe guye baggan tophiya bandiray eqqidayssa gidishin duge baggara keeththi woykko ha7i wode keeththi qorqoro geetettizayssi dizays beettees.

Hayssi asay issife shiiqidi dumma dumma bootappe yidays uttidayssa gidishin asazikka yo'o erancha woykko haasa erancha geetettidi eretes haasayikka haya maanote aawata dere cimatanne dumma dumma asati shiiqidi uttidays beettes.

Hayssi dumma dumma asay licon garsera gede kezi wodhdhanaw uttidi ziqqi giidi qoppishe dizayssibeettees ha asayka umule geteththen uttidayssa gidishin asappe guye baggara mithay eqqidayssinne keeththay dizayssi beettees

Hayssi yoo eranchati woykko ta marida asati woykkawo ooththanchati issife shiiqidi duulata uttidayssi beettes ha duulata uttida asaykka ississara qofa laamettidi woykko be ooththiza ooththa bolla qofa laamettidi ooththa sinth efana malas maaddes.

Hayssan issi macasiya be qoodhen aykko aaththada xarapheza bolla dumma dumma waraqa ta wothada lo7iza oyda bolla uttada de7izays beettees ha indiyakka be hu7a guye zaarada qacha wothadus.

hayssan tamare nayti be kifilizan be oyde bolla bolla uttidi dizayssi beettees hakifilizanikka tamaretas oydizi uttanassinne xaafanas keehippe injettizayssakko

Hayssan keehippe coranne daro gidida asati aspaltezamihen eqqidi dizayssi beettes ha aspaltezamikka dumma dumma kaameti pudenne duge yizayssi qoncidi beettes.

haysan tamare nayti be tamariza kifilen uttidaytinne kifilappe kare kezishe dizayti bettoso naa hanaytikka kare kezizay irapite woykko shempu ekkanaasikko

Hayssan issi hare gaari gaareza goochishe dizayssi beettizayssa gidishin iza miiherakka pude duge hamuttiza asati beetetes.

hayssan keehippe cora gidida gammo asati gammo dunguza maydi sinthan diza woykko qachettida miisha birshishenne qanxishe beettosona

Hayssi dumma dumma meishati bayizettizasonne shamettizaso gidishin habesanka diza meishay aase gizayssa gidikko dumma dumma ayfa ayfetakko.

Hayssa bolla tamare nayti be kifeleza giddoni be oydezan uttidi be waraqatesa oydeza bolla wothidi xaafishenne nababishe dizayssibeettees.

hayssan dumma dumma miishati bayzettana shiiqidi dizayssi beettees ha shiiqida miishatikka be makettidi bayzettiza eqay ista bollaka uttidi dizayss beettees.

Hayssa bolla keehippe daro gidida asati pude baggaranne duge baggara shiiqidi uttizayssa gidishin he ni guye baggara nam7o asati booththa may7o7a maydi eqqidayti bettettes.

hayssa bolla keehippe daro gidida guutha tamare nayti be timerte keeththan tamarishenne be waraqata bolla peenizera xaafishe betetes

hayssan dumma dumma miishati leemisos kathati ayfaayfeti mayoti dumma dumma miishati bayzettizasonne shamettiza bessako ha bessayka giya geetettidi erettes ha giyazan sinthe baggara issi indiya yanxila be bolla kuwasada timati meeshon kurtonne dumma dumma miishata be sintha micada bayzashe dawus

Hayssi katama giddora duma duma iqqa c'anizanne asa c'anniza miishshati hamutizayssi beetes asa c'anizza miishayka kaame woykko bajajo gettetid erettizayssa gidishin iqqa c'aaniza kaamey peres gaare woykko hare gaare gettetidi erettes hare gaareyka miiththa c'aanidi yizayssi beettes.

Hayssan asay be dere wogan dumma dumma miishshathara kaththaa mizayssinne uyizayssi beeththees; ha asay uyiza eqaykka gose geetheththidi ereththizayssa gidishin asay uththida boothay karenkkoo; asay issipe shiiqidi karen uththidi gosera uyishe dizay beeththees.

hayssi asay issi bootappe hara boota banas kaame giddo gelishe dees kaamezikka issi bootappe hara boota asay baanas koyda bessa eeson gaththanassinne wolqa asay wurenna dishe eeson gakkidi be qofa polana malas maaddiza oge efiza mi shaakko

hayssi dumma dumma asay shiiqidi diza bootay giya geetettidi eretes giyay dumma dumma miishata bayzanassinne shammanassin medhettida bootakko bayzana koyida asay bayzana eqaza ekkidi giyayyees shammana koyda asay be bira ekadi giyay yiidi birara eqara laamettiza bootakko

hayssi dumma dumma kaththa qommotinne dumma dumma ayfaayfe qommoti bayzettanassi be dumma dumma eqara shiiqidi uttidayssi beettes ha eqaykka dumma dumma apile mango balala dumma dumma kaththa qommoti beettettes

hayssi dumma dumma asay woykkehippe daro gidida asay issi keeththa sinthan dumma dumma bessa tangizayssinne eqqidayssi beettees haasaykka be qofara qofara shiiqidayssa gidishin ha keeththa garsan bees koshshiza miishata ekkana shiiqida asatakko

keehippe cora gidida asati uttidaytinne eqqidayti beettettes ha asatikka be ooththo mayo7a bollara maydi be sinthan madabarara dumma dumma miishata wothidi beettosonaa

hayssan issi addey gammo dunguza maydi be nam7u biradheta dhoqu histidi poto den dishe beettees

Hayssan keehipe daro asati zooron woykko licon eqqidi ka7ishe guppishe durishenne danthishe dizayssi beettees.

hayssan nam7u asati issife shiiqidi uttidayssi beettees ha nam7u asatikka macata gidishin be kushen pompara haaththe oykkida issiniyakka haaththeza uyashe beettawus

hayssan issi naay mitha kowa garsan eqqidi karetha may7o maydi tophiya bayndira guhe baggara piddi histidi oykkidayssi beettees

aessa bolla dumma dumma asati cililo bessan eqqidi haasayishenne ashishe dizayssi beettees asatappe guye baggarakka cililo uuthatinne wolqama mithati beettosona.

Hayssan keehippe c'ora gidida asati dumma dumma medhora diza may'uwa maydi issife gididi eqqidi dizayssi betes

hayssan issi naay nam'u biradheta mashasi wothidi poto dendishe dizayssi beettes ha naazappeka guye baggara keehippe cililo mithatinne dumma dumma worati beettettes

hayssan katama giddon diza issi addebaabayey beettes ha addebaabayeykka arbamince katama giddon beettizayssa gidishin ha addebaabbayekka gammo dunguza qalameppe ooththettides

Hayssa bolla dumma dumma daro asati celilo bessara pude duge hamuttizaytin beettizayssa gidishin ha sinthe baggara heedzdzo attomatinne issi macaya booththa may'o maydi poto dendizayssi beettes.

Hayssa bolla dumma dumma asati attomatinne macati issi bolla eqqidi potoden dizayssi beettees ha asatappeka giddon diza maciya tophiya bandira mayada beettawus

Haysasn mata keethi woykko beni wode keethi kexetti kumidi bewulara ibixetidi denban utidayssi betees ha kethaykka buthaka metees.

hayssan issi addezi lo7iza cililo heeran eqqidi miicishe haa xeellizayssi beettees ha addezikka tophiya bandira may7di dees

Hayssan keehipe daro asay ooratha miishatanne medheta haarota beyanas biidi piisa garsan be kusha salo denthidi eqqidi dizayssi beettees.

hayssi issi addezi aspalte ogezan eqqidi zo7o shura be maydi karetha qonxa gixxidayssi boos yoos giza xuufe be sinthan oykkidi eqqides

Hayssi nam'u macca asati ba dunkana garsan uttidi issina be kushe baqana bolla woththidayssa gidikoka issina be kushe dhoqqu histada miicizayssi beetees nam'tikka be kareththa huphen guye zaaridi dosku histti yedidayssi qonccidi beetees.

Hayti oyddu asati eqqidayti beettees ha oyddu asatikka booththa shurabe maydayssa gidishin issi indiya gammo dunguza be qoodhera halidayssi beettees ha asatikka medheta haaronne dumma dumma miishata beyana giidi woraynne dumma dumma medheta haaroti diza boota bidaytakko.

hanna issi indo be hu'e dichidara be qoodhen gaamo dunguza halada be achche bessada miicidara karetha mayowanne karetha hu'a guye dichchada booththa bolla legixidara miica sheeqqides bettees ha7indeyfe guye baggara wuray dizayssako

Hayssan dumma dumma maatumatethay diza asay be kushe shiish idimmidaynne dabba oykkidi poto dendizada eqqidayssi beettees ha asatappe nam'atikka macata gidishin heedzdzo hasatikka attuma asatakko he nam'u asata giddon shuchchape ooththettida miishay dhoqoge asazada eqqiday beettes.

hayssi issi asi be kushe dhoqu histidi sinthen diza woraza malatizayssi beettees ha worazikka celilonne keehipe lo'izayssa gidishin addeza kusheykka ichachu biradheta laalidi worazan piddi gi uttidays beette

aysi issi addey piissa garsan eqqidi puto dendizayssi beettees addezappe guye baggara nam7u boottara piissay wodhdhizayssa gidishin piissa garsan daro asi garseda dizayssi beettees ha piissa garsan asati biday dumma dumma medheta haarota beyanas bidaytakko

Hayssi dumma dumma asay shuchcha garsan uttidi disayssibetees shuchcha garsan uttida asayka ubbay booththa may'o maydayssa gidishin shuchcha garsan utetha boottay gongollo geetettidi erettees gongolloykka kase wode asay woykko beni wode asay aqaqanassinne dumma dumma miishata qottanas maaddiza medhetakko.

hayssi asi baynta bootan woykko gubeni booththa may7o mayda daro gidida asay issifi shiiqi uttidinne eqqidi ichidaynne potodendidayssibetees hasay diza bootaykka gube geetettidi eretize sagedishin asay dumma dumma medheta haarota beyanas kezidi hamuttizes woykko yuuyizayssakko

hayssi issi addey booththa shurabe maydi zo7o bolale gixxidayssi be kushen silke woykko moobaale oykkidi boo7en qoofe woththidayssara kushe dhoqo issidi poto dendizayssi beettees he addezappeka guye baggara issi nay gede alidi bizayssikka beettees

Hayssan dumma dumma asati yelagatinne caalati woykko dondzati uttidayssinne eqqidayssi beettees haasayikka dumma dumma may7o7a maydi be sinthanka be oykkiza guufeta essidi beetosona

Hayssan keehippe cora gidida tamare nayti licora woykko salpera issi bootappe kezidi hamutishe dizayssibeettees.

Hayssan ganna baggara nam7u issi medho maywa mayda nayti attomati beettizayssa gidishin issi macasiya beehu eithikke dish kosada waraqaataza bolla peenera xuufe xaafashi beettawus.

Hayssan keehippe cora gidida asati licora shiiqidi eqqidi dizayssi beettees ha asaykka attuma macca gidishin dumma dumma ceega aawatikka deettes.

Hayssan issi keeththa miihen heedzdzo asati beettetes ha heedzdzo asatappe nam7atikka attumata gidishin issiniyakka maca asakko ha maca asiyakka booththa may7oa gulluntada may7ada uttadus.

hayssan dumma dumma asati shiiqidi dizayssa gidishinka issi indeya xarapheza bolla xuufeza xaafashe beettizayssa gidishin heni baggara issi addezi indey ayfeza bolla ayfe ashara gizayssa ekkidi wotisishe dees

hayssa bollan beettizayssi heedzdzu asati uttidi xarapheza bolla waraqataynne iskirtoy dizayssa gidikkokka heedzdzu asatappe issiniya macakko

hayssa bolla issi medho kumetha may7o mayda daro nayti issife shiiqi eqqidi dishin issi naay mizigeba mazagabetishe dees ha naytikka tamare naytakko

Hayssan keehippe daro asati shiiqidi mitha garsan uttidaynne eqqiday beettees ha asaykka be qofara dumma dumma koshshiya batas shiiqidayssakko.

Hayisi asati benatetha shakisiza mayo mayidi asa suntha xaafishe woyikko mazigabishe dizayisi bettesi ha mazigabetiza asayikka dumma dumma timiritesi woyikko payatethasi woyikko dumma dumma qofatara mazagabetizayisi eretizayisakko

Hayssi assay dumma dumma asay issippe shiiqidi eqqiday ba sunththa xaafissanas woykko mazigaba mazgabettanas shiqqidi eqqidaysi bettes ha mazigabettana shiqqidi eqqida assaykka sinththera nam'u inddeti liccon eqqidayssa giddishin guyyera kareththa mayo mayida diiza addeyka eqqidays bettes.

hayssa bolla keeehippe daro gidida asay dumma dumma medho maywa maydi ubbatikka oyda bolla uttidi aykko miishe xeellishe dizayssi beettees

Haysi toho kuwas ka'iza dembazan tookuwaase kaassanchati kuwaatheza ka'ishe beettettes ha kaasanchatikka galal'o may'o may'daytanne bootha may'o maydayti cugan cugan ka oosona.

hayssan gala7ooshuraba mayda kuwaase kaasanchatinne zo7o may7o7a mayda kuwaase kaasanchati kuwaasa ka7ishe beettosonaa

Hayssan issi medho may,o mayda keehippe cora gidida asay beettees ha asa may,oyka galal,o geetettidi eretizayssa gidikkokka itiophiya giza xuufey xaafettidi dees.

hayssan tooku waase kaase denbazani dumma dumma tooku waase kaasanchati eqqidi issife shiiqidi zoretishe dizayssi beettes ha tooku waase kaasanchatikka issi medho mayowa maydi deettes

Hayssan maca nayti kuwaase kaasa kaanas kuwaase kaassa mayuwa maydi kuwaase meedan eqqidi pota dindizayssi beettees siinththe baggara diza oyddu maca naytikka gulbate oykkidi ziqqi giidi deettes

Hayssan isporte ooththanchati woykko kuwaase kaasanchati be kowaase kaase maywa may7di hokkidi poto dendidi dizays beettees ha kuwaase kaasanchatikka meda gelanappe sinthen giigetetha bolla deettes.

hayssa bollani tooku haase kaasanchati kuwaasa kuwaase medazan kaa7ishe beettetes ha tooku waase kaasanchatappeka zo7o maywa mayidayssi guye baggara kundana gishin sinthera dizayssi kuwaasa dhiqi ekkidi woxxishe beettes

hayssa bolla tooku waase kaasanchati tooku waasey ka7ettiza meedan woykko denbazani kuwaasa ka7ishe beettizayssa gidikkoka issi tooku waase kaasanchay kundin issay iza matara woxxishe dees

Hayssan issi kuwaase kaasanchay be ku'waase kaasa may'a maydi be qu'waase kaase caammanne kalthezakka aaththidi kuwaase denban bedabba kushezan oykkidi eqqidi dizays beettees.

Hayssa keehippe daro isporte ooththanchati sinthera licon uttidayssa gidishin guye baggara kawo oothanchati be ooththo keeththa may'a may'di issisora eqqidayssi beettees

Hayssan isporte kaasanchati woykko isporte ooththanchati be isporte maya may'di be isporte caammanne kaltha aaththidi issife shiiqidi eqqi doosona.

hayssi too kuwaasse kaasanchati beto kuwaasse meedan kuwaasa ka7ishe dizayssi beettees ha zo7o kumetha may7o mayda naay kuwaasa dhiqidi bizayssa gidishin booththa kumetha mayda kaasanchay izappe kuwaasa ekkanas woxxishe deees

Hayssi tooku waase kaassanchati tooku waase meedan hamutishe woykko wothishe dizayssibeetees ha too kuwaase kaasseykka tophiyay attin alamen erettidayssakko ha too kuwaase kaassan asay issi issara laggetethanne eretetha darsanas dandayees.

hayssi kushe kuwaasey kaasanchati be kushe kuwaasey merebe bollara ka7ishe dizayssi beettees ha kushe kuwaase kaasanchaykka nam7u buddunen ka7ettizayssa gidishin issi budduney salo midhommayo maydi dizayssa gidishin issi budduney galal7omayo maydi salo guppidi kuwaaseza baqqana geegetishe dizays beet

Hayssi too kuwaasse kaassanchati tooku waaseza ka7ishe dizayssi beettees ha kaasanchatikka nam7u dunen ka7izayssa gidishin issi cugay zo7o may7o maydi dizayssa gidikkokka issi cugay booththa may7o maydi ka7izayssi beettees

Hayssan ichachu peeneti beetteetes ha peenetikka dumma dumma medhora dizayssa gidishin beyoy xeera baggaza salo zaaridi licora eqqida.

hayssi mayosikkiza maashine woykko makinay beettees ha mayo sikkiza maashineykka daakettida may7ota keehippe lo7o ogen sikidi giigissizayssakko

Hayssana issi medho gidida heedzdzu wara qaatati beettosonaa ha heedzdzu wara qaatati woykko dawutaratikka dumma dumma muyishata asay xaafidi oykkana malas maadeta

Hayssa bolla beettizayssi qasseka karetha oydeti garsera dizayssa gidishin bolla baggara macanayta hu7e ithikeza tokosizay miishay duge alidi beettes.

Hayssi kaame goomma woykko kaame toozappe carkoy kezidi wurida saate kaame goommazan carko gelthishe diza miishakko. carko gelthishe diza miishaykka pompe giitittidi eretizayssa gidishin pompiza napayiza saate carkoy goomma zan gilidi goommazas wolqqa gideese.

hayssan dumma dumma kaameti issife shiiqidi dizayssi beettees ha kametikka barmele woykko oroto geetettizayssa caanidi doosona

Hayssan dumma dumma gukkiza miishata caaniza wolqama kaamey nam7i ogara hamutishe dizayssikka beettees.

Hayssan keehippe daro gidida issi medho kaameti licon eqqididizayssi beetees.

hayssa bolla taa sibettizay dumma dumma asati haykile geetettiza maashine bolla uttidi eera isporte ooththishe woykko laagishe beetosola

Hayssan issi denbba bessazani paray gaare goochidi eqqidayssi beettees ha paray goochchida gaarezikka dumma dumma miishshata caanidi issi bessape hara bessa efana malas maaddees

hayssan issi katama giddon heetztzu bajajeti eqqidi deettes ha bajajetikka asa nayta issi bessafe hara bessa heeson gaththana malas maaddettes

Hayssi horphiley salora paalishe dizayssi beetees;ha horphileyka ethiophiya horphile woykko tophphiya horphile geetetidi erettizaysa gidishin horphileza medhoy boothu gidikokka horphilezas guye bagaara tophphiya baandira medhoy de'ese.

Hayssi haaththe bollara woykko abba bollara asay wogolo bolla uttidi bizayssi beetees. wogoloykka haaththe woykko abba bollara asas hani pinthappe hini pinththa efana mala maadees.

Hayssi asay issi bootappe hara boota biza saate asa nayta bollanne kaameta bolla danoy gakkonta mala naagiza eranchatakko haasatikka tirafike poolise geetettidi erettizayssa godishin kaame tirpe caanidayssanne wodey gakkonta nayti issi bootappe hara boota bizayssa teqqiza erancha geetettidi eretetes

hayssi hare gaare geetettidi erettes hare gaareykka gaareza harey woykko paray woy baquloy goochchizayssa gidishin asi efizayssafe keehppe daro wolqa issiton goochchidi efanas dandayiza wolqa

hayssan poto denthiza keeththani daro asati daro potota giddofe be potota koyshe beettetes potozikka gurde woykko qanxo potokko

hayssan daro asati issihe shiiqidi eqqidi haasayaza haasayishe dizays beettees ha asatikka dumma dumma medho may7wa maydaytakko

Hayssan keehippe daro gidida kawo keeththati keexettishe beetooso naa ha kawo keeththatikka pooqe geetettidi erettizayssa gidishin ha pooqezappe guye baggarakka mitha woykko wora gidida qanxidi ogey bidayska beettees.

Hayssa bolla taasi beettizay ha7i wode keeththe woykko pooqe geetettizayssi booththa qalameninne zo7o qalamen gorpettidi woykko ti7ettidi dizayssi beettees.

Hayssi ha'i wodey kataman keexxettiza keeththe geetettidi eretizayssa gidishin ha keeththa sunthayka pooqe geetettes. Pooqeyka issi keeththay hara keeththa bolla keexettishe salo diccizayssa gidishin ha keeththayka biratappe,shuchchappenne simintope oothettizayssakko.

Hayssi heedzdzo asatikka heedzdzu bessan eqqidi issi issara qaala laamettizayssibeettees ha heedzdzu asatappe issiniya indo woykko macasa gidishin be hu'en booththa goozada be duunan cinbile wothadadizayssi beettees gannara diza nam'u asatikka adde woykko attuma getethizayssa gidishin garethamayo maydi be duunan cinbile woththidayssi beettes.

Hayssey yumberesti gibben tamari nayta aqosokku ha tamari nayta aqosozanka tamari nayta algazinne algaza bolla garsefe bolla keziza masilelay beettees issi tamare naya bollan be alga bolla uttada nababbizaro gidishin issi tamare naya issi miihira eqqidayssi beettees

Hayssan dumma dumma asati karetha may7oa maydi issife shiiqidi be kusha idimmidi eqqidayssi beettees ha asatappe heedzdzati maca gidishin nam7atikka attumakko

hayssan keehippe daro gidida dumma dumma nayti bekifilizan uttidi xaafishe dizayssa gidishin issi tamarsiza addeyka hugezan eqqidi tamarsishe beettees

Hayssan dumma dumma asati attomatinne macati issi bessan shiiqidi naba bishe xaafishenne azishe betoosona.

hayssan asay licara licoara ekkidi biidi soollo woykko buddena giza katha ekkidi bees maanas bizayssi beettees

Hayssa bolla dumma dumma may7o mayda asati eqqidi dizayssikka beettees ha asatappeka issoy waraqatanne peene oykkidi xaafishe dishin hinko asati dumma dumma miishakka ooththishe deettes

hayssan keehippe cora gidida gasharanne gita gidida nayti sinthe baggara oydeza bolla uttidi dizayssa gidishin sinthen issi indiya booththa mayamayada naytakka tamarsashe dawus

hayssan dumma dumma hoydetinne xarapheti issi issa matan beettizayssa gidishin sinthe baggara keehippe adussa gidida timirte keeththa saleydaykka kaqettidi beettees

hayssan kifilezan tamare nayti uttidi dizayssa gidishin astamaariya booththa kooteza may7ada tamare nayta giddon yuuyada yuuyada tamarsashe beettawus

Hayssan gashara nayti issife shiiqidi zuureza googidi uttidayta gidishin issi booththa may7o mayda macasiya giddon eqqada nayta tamarsashe beettawus

Haysan dumma dumma asay salpen woyko licon eqid hamutishenne eqishe hidaysi betes, ha asayka wwoy be suntha mazagabishe woy mazigabisihse woy xafisishw dizaysa woyko timerte keetha gelishe dizaysa gidishn guye yidaysi sinthe yidaysappe sinthetonta malas maara naagid yizaysi beetes

Dumma dumma asay hayssan ogezan eqqidayssa gidishin ogezan issi kaamey doyettidayssi eqqidays beettees ha kaameza medhoyka salo medho gidizayssa gidishin dumma dumma asati nay caalay inda addey kaameza matan eqqidayssi beettes

hayssi tamare nayti xarapheza bolla be waraqata woththidi hokkidi xuufe xaafizayssi beettees hayssika katama tamareso geetettidi erettizayssa gidishin tamare nayti tamaridi dumma dumma oqete demmiza bootakko

hana qeerinaya bewu7e puncurissada koyro gallassan timirte keeththa giza misile be dabbafe bolla baggan qoodhilukka bessada eqqidayssi beettees hanayeppe guye baggara dumma dumma doozati celilid diccizayssikka beettees

Hayssan issi macasiya bolale gixada kareth qese duuxa shurabe may7ada behu7eith keza guye zaarada tele7ogezan eqqada dizay beettees

hayssi didile woykko zokko geetettidi erettes ha zokkoy woykko ha dildiley be bollara makina pinthanassinne be garsera haaththe aaththanas maaddes

hayssan kaatto woykko doozore geetettiza kaamey oga baasishenne lo7ethishe beettizayssa gidishin duge baggara xeellizaynne hamottiza asati keehi pedaridi beetoosona

hayssan essi katama oge denban woykko aspalte ogezan essi addey be ootho maywa maydi be ayfen manaxire woththidi eqqi desse

hayssan issi addezi booththa qoofe woththidi sinthera ha aali eqqidayssa gidishin ha addezappekka guye baggara kaatto geetettiza kaamey oga baasishe dizayssi bettees

Hayssan keehippe lo'iza denba ogezan asati eqqidi dizayssi beettees ha asatappe guyra diza asati be kusheza guye aaththidi eqqida

hayssan keehippe daro kifiletara dizaa issi wolqama pooqe keeththay beettees ha pooqe keeththafeka ha sintha baggara dumma dumma kaameti gede aali dibbizayssa ishin oge duuna ampoole issiniya eexashe beettawus

hayssi daro asay issife shiiqidi eqqidayssi be dere woga may7o maydi eqqidosona hamayozikka dunguza geetettidi erettizayssa gidishin waanna sunthayka gaammo dunguza geetettidi eretees

Hayssan aspalte ogey dees ha aspalte ogan dumma dumma kaameti gedenne ha hamutishe deettes ha kametappe sintha bagganka gita pooqe beettees.

Hayis ha'i wode hatha zokoy zoketishe dizayis betes ha hatha zokoyka hathi garisara dishin bollara zokoza bollara asi hamutidi heni pinithinee ha pinithin pinanas made'es

Hayssi oge baasiza kaamey woykko meda baasiza kaamey woy maashine geetettizayssi wora giddora baasishe dizayssibeettees, ha kameykka baasidi eeson gita ooso qantha gizen wursanas maaddes.

Hayisi he dumma dumma asi issife shiiqidi eqqidayssi beettees ha eqqida asayka dumma dumma mayo mayidayssa gidishin be qofara dumma dumma oothota oothanas woyiko dumma dumma ogeta oothanassinne dumma dumma ni mateta oothisanas shiiqidi zorettizayssi qoncees

hayssi oge ooththo woykko oge limaate ooththiza maashiney woykko ogeli maate ooththiza kaamey ogeza pittishenne baasishi dizayssi beettees ha kameyka ogey iitontta malassinne ogey boqatonta malas eeson oge giigissidi makinatanne asa nayta danuppe ashshana malas maaddees

Hayssi ogeli maatey ooththettidi kumidappe guyen issiyaddey nam'u koommara diza guutha kaame laaggidi woxxizays beettees ha nam'u koommara diza guutha kaameykka motore geetettidi erettizayssa gidishin kawo' oga wogan issi ase caaniza kaamekko.

Hayssan haaththey diza bessappe haaththey baynta bessa haaththa tubbara ehidi medhdhida bombba haaththe geetettizayssappe asati issippe shiiqidi be kusheza meciishshe bettetees

Hayssen dumma dumma ooththo asay be ooththo may7o7a maydi booththa koppiya woththidi issi bessan shiiqidi zoretishenne haasaya maltettishe beetosona.

Hayssan beettishe dizayssi aazi gizayssa gidikko bomba haaththey goggishe dizayssi beettees ha nam7u bomba haaththetikka keehippe daro haaththa gussishe beettetes.

hayssan keehippe daro gidida haaththa tubboy ayssuzey giza kaame bolla caanettidi dizayssi beettees ha aysuuzeykka zo7o qalamera dizayssa gidishin tubbozikka booththa qalamera dizayssakko

Hayssan keehippe daro gidida asati duulata utetha bessa gelidi bees bessiza oyden uttidi sinthen issi addey tamarsishin tamarsiza miishiza kaallashe dizayssi beettees

hayssan bomba haaththeza shiishi issife eelisidi oykkizayssi beettees hayssa sunthayka tankere geetettidi erettizayssa gidishin salo medho qalamen gorpettidi dees

Hayssa bolla daro asati guyera eqqidayssa gi dishin sinthe baggara diza issi indiyanne issi addezi bomba haaththa doyidi be kushe mecettishe dizayssi beettees.

Hayssan daro asay ooththo ooththishe dees ha daro asazappeka issi addezi shura biza kessi halidi booththa madabarara ashawa bolla simminto qolishe dees.

Ha'ika haysi haththe tankere wpoyko bomba tankere gettetes bomba tankere hathey kumiza satte hathe metto banta dishin haththe tuboyi Bida heray salamen shac'idi haththey metto bayina haththe metto metotonta Dana mala mades.

hayssi haaththe tanke woykko haaththe tankerey oothettizayssibettides ha haaththe tankereyka haaththe be pultopfe yiidi ha tankereza komikko keehippe daro gidida boota haaththe tubbura biidi asazas suuren gidanas dandayees

Hayssi haaththe limate oothoy oothettidi dizayssa bessees haaththe limate oothoy oosettizayssikka haaththey issi bootappe hara boota tubbora bana malas maaddees hara boota tubbora bida haaththeykka he heeran diza asay uyanassinne dumma dumma miisheta ooththanas go'ettana malasi kuro.